Abantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi behambe ezikolweni .Abancane abalama ,abaleminyaka engaba kubo fayifi yezi .Ukuze behambe beyethola infundo.

Abaseskolo e primary bayakuthazwa ukuthi baphathisiphethe emdlalweni eyabe isenzakala ngabe libhola, ngabe amakhwizi ngabe yini lani. Ukuze bethole amatrofi.

Kulezinsuku ezikolweni kuqalisela kulaba abancane abasase primary sokusetshenziswa ithekhinoloji amathebhulathi lamafoni ukuthi imfundo yabo ibelula ezikolweni

Umama ubesengithumile phela ukuthi ngiyethatha umntwana esikolo eprimary. Ngafica ngathola phandle kulenhlanyelo enengi kutsho vele abantwana laba bayahlanyela or kumbe bayafundiswa ukuhlanyela imbida.

kulezinsuku abafundi basesikolo ese secondary lase tertiary education sebesebenzisa i technology kakhulu ngabe kuyimitshina ama laptop lokunye okunenginengi abakusebenzisayo okwenza ukuthi imfundo yabo iphucuke

Kulezinsuku ezikolweni sebekwazi ukufundisa abafundi imisebenzi yezandla enjengoku baza, izitulo lamatafula lokuthi bebekwazi.

Abafundi besekhondari letheshiyari ejukheshini kulezinsuku, sebefundiswa ukwenza imisebenzi yezandla ikakhulu ukukanika izimota betshengisa ukuthi imota isebenza njani njalo ilungiswa njani.

Umntwana uhambe esikolo kwathwa ngumbalisi adwebe wazidwebela umfanekiso wakhe ongumuntu owesilisa okade elempiko abambiza yena kuthiwa ngu batman.

Kukhanya kulohlupho ezikolweni zokuthi amakamela lapho abafundi ebebefundela khona ayashota, izakhiwo zakhona okumele bafundele khona azikwani, njalo abanye abantwana sebefundela phande.

Abantwana abafundayo abafunda into ze eginiyaringi bayathathwa behambiswe kuma company abayenza lokhu abafunda ngakho bantshengiswe ukuthi kusentshenzwa njani

Imfundo yasesikolweni sesecondary education, isitholakala lula kulezi insuku, ngoba kulabawathi ngamaLibrary. Okutholakala khona ingwalo zemfundo yonke! Lapha abantwana abangahamba bayethatha bebale.

Kulezinsuku kulezindawo lezi abazithi bona ngama layibhali zitholakala ezikolweni kumbe ezindaweni ezitshiyatshiyeneyo laba abadinga imfundo kumbe abafuna ulwazi oluhlukeneyo lingahamba kuleyondawo uyathola kule ngwalo ezilo lwazi oliyabe lulu dinga.

Imfundo yinto eqakatheke kakhulu njalo ngalezinsuku emfundweni okuthiwa khona yi Secondary abantwana sebefundiswa ngezinto ezitshiyeneyo.

Abantwana abasesikolo ese sekhondari ejukheshini bayande ukuya emhlanganweni abayithi yona yi asembli lapha ababuthana khona bonke behlabele ingoma zesonto betshumayezwe njalo bekhulekelwe.

Ezikolo zalezi insuku zilamabhakane eziwafaka phakathi ezikolo zabo. Ibhakane lelo liyabe libhalwe kahle libhaliwe ukuthi welcome to school libhalwe ngamabala amakhulu ukuthi wonke umuntu uyabala.

Imfundo kulezi insuku yinto eqakathekileyo kakhulu njalo abazali bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana babo ezikolweni beyothola imfundo efaneleyo.

Ezikolweni lase secondary education. Abafundi bayadlala ibhola elitshiyatshiyeneyo. Okuthiwa khona yiVolleyball, njalo kule imidlalo, bayabe bephiwa amatrophy.

Izikolo zalezinsuku zitshengisa ngokuthi abantwana bayabe begqoke ama yunifomu lokuthi kuyabe kulebhakane phandle eliyabe libhalwe ibizo lesikolo

Abantwana besecondary education sebenanzelele ukuthi ama uniform abo nxa emafitshane lokho yikho okubangela ama teenage pregnancy kumbe ezinye izinto eziyenzakalayo esikolo. Yikho kathesi sebekhuthazwa ukuthi begqoke ama uniform amade.

Emfundweni zangaphezulu ababiza khona besithi yiyunivesithi abafundi basebenzisa igwalo ezehlukeneyo ukuthi bebale ezifundo zabo bebhala ngakho lamapen.

Abafundi bezanga phezulu okuthiwa yi "University" bayakhuthazwa ukuthi begcine izambuzi zabo lalapho abageza khona kuhlale kuhlanzekile.

Emayunivesithi balaleyindawo okuthiwa khona yiadiministretion kulapho okufikela khona abantu abafika esikolo njalo kulapho okuncedwa khona abantu abalembuzo loba layiphi layiphi mayelana lesikolo.

Abafundi bayakhuthazwa ukuthi bafunde beyenze kahle zikolweni beze befike lapho okuthiwa kuseYunivesithi lapha abayabe befunda khona okuthiwa ngamadegree.

Kulalapho okuhlala khona umntwana wesikolo oweyunivesithi uyabe eletafula yakhe lesitulo sakhe okokuthi ebalele khona njalo ulalapho angabeka khona ifoni yakhe ukuthi ibe lomlilo,

Umfanekiso lowo kutshengiswa izakhiwo ezintathu ezehlukeneyo ezingamelela isikolo kumbe okunye lezihlahla eziluhlaza lotshani oluluhlaza

Abantwana bemayunivesithi sebefunda lula ngoba bafunda besebenzisa imitshina yakhathesi besenzela ukuthi imfundo yabo ibelula njalo bayabe behlala endaweni ephucukileyo.

Lapha okutshengisa abafundi abaseyunivesithi bathwele kumbe bagqoke amayunifomu okutshengisa ukuthi bengabe besesontweni kumbe enkonzweni

Kuqakathekile ukuthi izakhiwo zemfundo yaphezulu okuthwa khona yi university education zibe zakhiwe ngendlela enhle ebukekayo zihlanzekile zitshengise ukuthi kuhlala abantu abadala

Abafundi bemaYunivesithi abanye babo abahlalanga kahle ezikolweni ngale umuntu uyabe elombheda wakhe eceleni lesuitcase eyabe ilempahla zakhe akulawadrobe akulamakhabothi okubeka izinto.

Kulekamela leli elilizetulo ezime phakathi eziyibrown. Ikamela leli lipendwe ngependa eyiyelo njalo kuletafula eyibrown, phezulu kwetafula kulelaptop lefoni eceleni.

Emayunivesithi, bayakha izakhiwo zabo kahle lapha phandle kulendawo lapho okugezelwa izandla eyakhwe kahle emhlophe elamasinki.

Izikolo kulezinsuku azisahluphi nxa ungumuntu odinga isikolo sokuthi uyefunda ngoba bayabe bebeke amabhakane phandle njengaleli ibhakane elibhalwe Catholic University of Rwanda.

Abantwana be university education ukufunda kwabo sekuhlukene. Lalabo abancane abeprimary labesecondary. Loba lalapho abafundela khona kuyabe sekukhanya ukuthi lapha sekufundela abantu abadala. Uhlobo lwezitulo zakhona, lebhodi, lapha abayabe bebhalela khona.